Biseela bye kumuusi nga inzu basiili khu kimaliliza , khwaba ne khalomo khesi khaloma khari khwakhwa kaniile khwisomelo.

Kumukunda kumu kumuli kumulime bulaayi kwabyalibwamo bimuuli ,silikho ta.

Inyanga iye kumuusi , ukhuli basaani babili ne umwana mutwela nga bikhale mulyato, bali khukendela khu metsi.

Umukelema nga ali mu town ali ukhupa ingoma.

Abana bagwatile uniform bali khumetsi bali khunywa ametsi bali kwadilisa ametsi ni banywa umusinde agwarile iya pink ni blue umukana agwatile pink

Inyanga ye gumuusi lisomelo lyombekhewele bulayi naabi lili ni shifo shesi badumamo bisasilo.

Inyanga ye gumusi bajelema babelenga bali khugendela mukhatale bitwikhile bintu bye busubuzi khumirwe khuli gamamwa. tsinzagi, bitungulu ni kamulali khumirwe.

Inyanga ye gumusi isebere yabanga ibirila hagari he chigona mwisebere mwizule ga mabaale abamo ni.

Hakari mushirimba hali inzu ye kwisayilamo habawo ni tsinzu tsindeyi tsigolofa, hagamishi habira khuwene khaboneka bulayi nabi khunyanga ye kumusi.

Mayido ali musowani nga isowani yebumba mayido ali umubalule ni wesi bakhabalule ta mayido umudekhe

Khaveera khabele khabikhulibwa awene awo nga ni umuntu awambile kumuwembo monguno ukubeye nga kuli mukhaveera.